Ati neno yeya ma ti i di nam, yeya ma ti i di nam ma otingo dano ti kede i di nam ma piny dong ocido pol tye ka potoko dong otyeno tye ka romo pinye dong nen yiri yiri

Bim mubedo muketto cinge i dogge ma lebbe ti ka nen woko ti ka neno matyoo i nget pot yat, yat mucung ma ati neno ti i kin pote pote ma ti alum alum.

Labolo ma gipito iteng gang ma labole mukene onagge tye ka ogudo cokcok wi ot-to aguda ma potgi tyeo ma po otwoo wanyigge ma oyak bene tye pote tye ka neno ma gurin

Peta kic ma tye i bung ka ma kiyube iye i di lum en aye atye ka neno ma kic tye iye acel acel labongo dano ati neno abino moni bene ti nen kenyo kiroyo gin me aruka i cing ti iye kiroyo iye ki dong gin roc me cing wek kic po okai joni weny ti nen kenyo

Kic matye ka tuk ki cerro i ature matye purple purple ma orupe ki ma yello kic acelli